Li nak ay bindé kay len fi ranseleh, bindé kay yi nak ñing ko ranseleh fu wèèx, bindé kay cet yi ñu ngi am lu xonxu mugii am tamit lu netteh . Bindé kay bi tam ci bópam mugii am lu xonxu mugii am lu ñuul lu wèèx tamit mung fa.

Li nak dalla la dalli carax dàlli jigeen, way dalla bi nak dafa dok, benen pati dalla bi dafa dok, dalla bi nak dalla bu xonxu la mugii xolleku ñing ko tèk ci suuf.

Jigeen bu taxaw mugii sol róbbu, róbbu bu bula, mugii dèf cèèn bu netteh mugii dèf tamid més ci bópambi més bu ñuul . Mugii defarr kanamam bi mugii taxaw nak mugii am lu ñuul ci bóram tam mugii am lu wèèx.

Lee nak dalla la dalle sharah dalle jegain dalla be nak muge ameh lu verte muge ameh tamin lu nuul jegain ye nukoy jefaneku sun sanseh ba pareh lelanuy sol.

Lii nak picca la, picca buy ñaw, ci yaram bi nak, mu ngi am lu xoñxa, mu ngi amee tamit lu ñuul, boppam bi tam, mu ngi am lu xoñxu, bët yi, ñu ngi am lu weex, si kotteem tam mu amee ay garab yu werta.

Li nak teré , teré bi nak mugii ameh lu netteh , mugii ameh lu werta , mugii ameh tamit lu wèèx, mugii ameh tamit ay bindé, bindé yi so ko jangèè di xam li ban fasungi teré la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak kèr la si buntu kèr bi nak mugii ameh ay moto yu fa taxaw ñaari moto yu ñuul benen bi nak mugii ameh tamit lu ñuul, lu wèèx mung fa, lu xonxu tamit mung fa. Sèèn koteh tamit mugii ameh ay garap, garap yu werta.

Li nak siwo la, siwo bi nak ñing ko defaree mbal, mbal bi nak, mbali napèè kay jén la, mugii taxaw ci gaaj ci biram nak mugii ameh ay jén .

Lee nak yoon la se kaw yoon be nak munge am motou bufa neka motou be nak munge ameh lu weex pano ye tamin lu nuul la se gawam tamin munge ameh lu xonxo se pege yoon be tamin aye kerr nugfa ak tamin aye garab garab ye tamin nuge ameh xopp yu verte.

Li nak ñaari gór ñu fi taxaw ñi ngee defarr motto, ñom nak ñugii sol lu sokola, motto bi nak mugii ameh lu netteh, mugii ameh lu ñuul, mugii ameh tamit ay buum, buumi folé yu werta ñing ci biir motto bi. Sèèn koteh tamit mugii ameh ay kèr, kèr bi tamit mugii ameh lu bula, lu wèèx, lu werta tamit mug fa.

Jigéen bu tahaw mungi lettu mèss, mbuba bi mungi am lu sokola, lu weeh mung fa. Ci boram tamit mungi am lu nètè, lu weeh tamit mung fa.

Fi nak nèeg la, ci palaas ci nèeg bi nak fi palaas ci lekkèkaay la mung fa def ay toogu, toogu yu ñuul, mungi ameh tamit ay caas yu weeh, taabul bi tamit bu weeh la. Ci kotè bi tamit wënn nyo fa nekka ak benen taabul li hangha, mungi ameh tamit lu weeh ci kawam, mungi ameh tamit ab nëh ci kotè bi tamit.

Linak ayy paket lenj fi ranseleh paket bi nak amna lusi nekk ci biir benen bi lusi neek lu veert la benen bi lu xonxu la benen bi tamit lu nete la mungi ameh ay binda ci kaw binda yu ferr mungi ameh nak

Lee nak berebu plase lekeh kai la aye goor ak aye jegain nufe tahaw ak neet yu weex nuy nak nuge def muba yu bulo lu weex jegain be loy la def goor muge def lu bulo lu weex tamin mugfa balekaye be nufa neka tamin amna goor yufa neka yu nuul nuge def lu bulo lu nuul mugfa tamin jegain be nak muge nee muge teye bal be muge def lu bulo lu nuul tamin mugfa.

Jigéen bu tahaw mungi def lu bulo, mungi def musóor bu weeh ci boppam bi, chenn bu weeh ci bataam bi mungi tè poset. Poset bi weeh, am tamit lu ñuul. Bunta bi nak bunta bu weeh la.

Lii nak bool la ñung ko tek si loxo nit, bool bi ñung ko tek si loxo nit. Bool bi nak, bool bu weex la, booli weer, mu ngi am leeka, leeka bi nak, mu ngi tudu naanmburu, maalo lañg koy defaree, mu ngi amee tam kuddu, buñg Koy tibbé tam, mu amee tamit lu weex,

Li nak palat la palati wèèr la bu wèèx. Palat bi nak mugii ameh tamate ci koteh bi tamit mugii ameh maló , mugii ameh tamit buleet buñ saaf be pareh. Si buleet bi tamit mugii ameh si diga nen, nen bi mugii ameh lu wèèx mugii ameh tamit lu netteh, si koteh bi tamit mugii ameh xob bu werta ak tamit ñing fi dèf kom xoox mugii ameh sóós ci diga mugii ameh lu werta.

Kii nak yoon la, si kow yoon wi, am na "motto" bu fa neeka, mu ngi amee lu ñuul, mu ngi amee tamit benen séétu motto bu nekkë nii, am na nit ku faay séétu, mu ngi def lu ñuul, lu weex. Seetu motto bi tam mu ngi def lu ñuul, mu ngi amee lu nétté. Si bénen kotte bi tamit, mu ngi am bénen motto bu fa neeka, lu weex ak lu ñuul la ak nit ñu axaw si bóoram, ak kér yu neeka si boori yoon wi, ak tam garab yi.

Bërëbu palaasi balé kaay ak dawé kaay, ñeenti goor ñoo fi taxaw, ak beenë jigéen, mu ngi tiyee mandarga. Ñom ñep nak, ñoo niroole yire, ñu ngi sol mbuba yu ñuul, mandarga bi nak, mu ngi am lu xoñxu, mu ngi am lu weex, mu ngi am lu werta, mu ngi amee tamit lu bulo, am tamit yenen nit yu nekkë si kotte bale, si ganaaw.

Gigain bu takhaw mungy sol rohbu bu bleu, mungy tiyeh porset bu bleu, lahmm lokhor bu nehteh, baatam bi tamit mung fa deff chaine bu nehteh, bopam bii nak mung fa def meeche bu honhu, cii suff fum takhaw nak mungy ameh lu vertue, mungy ameh lu njull, mungy ameh tamit lu wekh.

Lee nak mereme plase balekaye ak dawekaye aye goor nufe neka nuge dawal bal be ku neke nee nak muge def tubaye bu bulo muba be nak muge am lu bulo lu weex kenen ke tamin muge def muba bu bulo tubaye be lu bulo la muge ameh tamin lu weex kenenke nak muge def mum tam lu bulo lu weex mugfa kenenke nak mu def lu nuul lu weex mugfa tamin lu xonxo se pege be muge ameh aye kerr ak aye garab.

Lii nak plaat mofi tehgu, plaat bu wekh, mungy am maarloh, cii digah nak mungy am sauce, sauce bii nak mungy tuda kucha.

Fi nak barabi palasi bal lee kay la, ñénti gór ño fa nekka ñi ngee dawali bal, nekka ki nak mugii def lu wèèx mugii am tamit lu werta, tubay bu tam bu wèèx la. Kenen ki tam ku nekkè ci koteh bi mugii dèf mbubu bu werta mugii ameh lu netteh lu wèèx tamit mung fa, tubay bi nak tubay bu bula la mugii am ñuul ak lu wèèx tamit ci mbuba bi.

Lii nak jigeen la, jigeen bi nak mingi poff kawaram ngi si digge, loxom bi nak mung ko dajale, jigeen bi tamit mingi def jaaru yu sew, jaaru langalanga tamit si noppam bi,

Li nak alla la ci diggu alla bi nak mungi am beye bufa taxaw, beye bi nak mungi am lu weex, mungi am tamid lu ñuul mungi am nyax yu verte, fofu nak mungi ame xop yufa danu yu verte.

Li nak bópi bëy mo fii nekka, bëy bi nak kawarr bi bu sokola la, bëy bi tamit di kaw mungii ameh lu ñuul, mungii ameh tamit lu wèèx. Ci koteh bi tamit mungii ameh ay ñax yu werta ñing fa tamit.

Li nak pakèt la, pakèt bi nak mungi ameh lu vert, ganaaw pakèt bi tamit mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu sokola. Pakèt bi nak mungi tégu fu ñuul. Binda yi nak soko jàngay daga ham li ban fasung pakèt la ak lan leen koy jafadeko.

Li nak jaaro la, jaaro jigéen, jaaro nopu. Nung ko tekk fu weeh, jaaro bi nak, mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu weeh. Jigéen yi nyo koy jafadeko sunn sangseh bè parè sol ko senn nopu yi purr rafetal sangseh bi.

Li nak kayiti xibarr la, kayiti xibarr bi nak ay gór ñing fa, am na ku fa dèf lu bula lu wèèx, kenen ki tamit mugii def lu wèèx. Kayiti xibarr bi nak mugii ameh lu werta, mugii ameh lu bula am lu xonxu mugii ameh tamit lu wèèx. Bindé tamit mung fa, bindé yi so ko jangèè di ga xam li ban fasungi kayiti xibarr la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak picha, picha bi nak mungi tahaw ci garab bu waw amut hoop amut dara. Picha bi nak mungi ameh lu honku, mungi ameh tamit lu vert. Boppa bi tamit mungi ameh lu vert, mungi ameh tamit lu ñuul.

Lii nak ñaati butel la, buteli garab, mu ngi teggu fu bulo, mu melni gaal. Buteli nak,.. kubeer bu bulo, si biir suñguf bu nekkë, bu weex la, ñatti buteli yeep ñung fa tay kayit bu weex, am tam bu am ay bindë bulo. Bina yi nak, so ko jangee, da ngaa xam ban fasoñ garab ak lan luñ Koy jafëndeko.

Li nak loxo nitt la mo tiye botale botale bi nak si kaw mongi ame lu nete botal bi tamit mongi ame lu nuul ay binda nyun fa bindai nak soko jangeh daga xam li ban fosongi botale la wala lan bang fosongi dew la ak lan len koi jefendeko.

Li nak palaat la, palaat bu weeh, palaati wèrr, palaat bi nak nung fa deff tamatè. Tamatè bi nak tamatè bi honku la, mungi ameh tamit lu nètè. Tamatè bi nak nung koy jafadeko su nyo toga dara wala tamit sunn bu gè defar dara tamit mun nèn koy jël.

Paket la, paket bi nak mingi tegge fu nyuul, paket bi nak mingi ame lu weex, mingi ame lu xonxu, mingi ame tamit lu bula, mingi ame ay binda, binda yi nak soko jange, dangay ham li ban fason ngi paket la, ak lan leenj ko jafandiko tamit,

Lii nak butehll la, butehli weungh, butehll bii nak mungy am lu njull, tiyeh kaii bii tamit bu njull la, couberre bii tamit lu njull la, cii suff tamit mungy ameh lu vertue, mungy ameh tamit lu nehteh, mungy ameh tamit lu bleu.

Li nak plati togeh kai la li nyoo togeh mungi nee mungi am lu nyooli nak b Kubeer sujeer mofi tegu kubeer bi nak kubeer bu weex la tiyeh kai bi tamit lu weex la

Li nak bóól la booli wèèr, bóól bu wèèx mu tégu ci suuf, bóól bi nak mugii ameh ci suuf lu werta, mugii ameh lu xonxu, mugii ameh lu bula . Bóól kèse amut dara.

Li nak ay butèèlli diw ño fa nekka, butèèlli nak ñu ngi ameh bu sokola mugii am lu wèèx. Butèèl yi tamid ñu ngi am lu wèèx , mugii am lu netteh ñu ngi am tamit lu ñuul, mugii ameh ay bindé. Bindé yi so ko jangèè di ga xam li ban fasungi butèèl la wala ban fasungi diw la ak lan lañ koy jafandiko.

Fi nak barabi palasi bal lee Kay la, gór mo fii taxaw am na tam ku nekka ci koteh baleh mum tam mu sol lu ñuul. Gór bi nak mugii sol mbuba bu ñuul, tubay bu ñuul, mbàxna bu ñuul, mbuba bi nak mugii ameh lu xonxu mugii, mugii ameh lu werta, mugii ameh lu bula ak tamid garap yu nekka ci koteh baleh tamid ak ball bi tamid ball bu wèèx la mugii am tamit lu werta mugii am tamit lu xonxu.

Kayiti xibarr mu ngi ameh ay nit, jigeen tamit mug fa, kayiti xibarr bi nak mugii ameh bindé yu xonxu, mugii ameh tamit bindé yu wèèx. Bindé yi nak daf lay wax li ban fasungi kayiti xibarr ak lan lañ koy jafandiko tamit.

Jigéen bu taxaw, mu ngi def robbu bu bulo, mu ngi def mess si boppam bi, mees bu ñuul, mu ngi defar kanamam bi, mees bi nak, ñung ko poffé bu xoñxu, mu ngi taxaw fu ñuul, si suuf tamit mu ngi amee tamit lu werta,

Li nak Kayit xibarr la mugii am ay nit gór jigeen tam muñ fa. Am na gór gu fi nekka mugii dèf mbuba bu sokola mbàxna bi tamit bu sokola la, jigeen bi tamit musór ram bi mugii am lu wèèx, mugii ameh tamit lu xonxu. Kayiti xibarr tamit mugii ameh ay bindé yu xonxu, mugii ameh tamit yu ñuul, mugii ameh tamit lu wèèx. Bindé yi nak so ko jangèè di ga xam li ban fasungi kayiti xibarr la.

Li nak kayetu kibaar la, kayetu kibaar bi mungi ameh ay gòor nu fa nekka ak jigéen tamit nung fa. Gòor yi nak amna ku nekk ni mungi deff mbahana bu weeh, mbuba bu weeh. Kayiti kibaar bi tamit mungi ameh ay binda yu honku, yu weeh mung fa, binda yu ñuul, mungi ameh tamit lu vert. Binda yi nak soko jàngay daga ham ban fasungi kayetu kibaar ak lan leen koy jafadeko.

Linak siyoo mofi tahaw soo bi nak nyjng ko tabaheh suuf nyung fa def garap garap bi nak mungi tudu ab nyax mungi ameh hob yu sew mungi ameh tam hop tamit yu hawa dija nee mu ameh lu veert

Li nak yoon la ci kaw yoon bi nak mugii ameh moto bu fa taxaw, moto bu bula mugii am lu wèèx panu yi nak panu yu ñuul la. Ci pega yoon bi nak mugii ameh ay kèr, mugii ameh tamit palas bo xamanteni ñing fay jaay. Ci benen koteh tamid ci ganaw kèr yi ñu ngi ameh garap, garap yi ñu ngi ameh xob yu werta.

Lii nak beenë palaas i bale kaay la, ak dawé kaay. Fii nak, Goor moo fi taxaw, góor bi mu ngi taxaw si suuf, kénén ki mu ngi taxaw si kow. Goor bi nak, mu ngi sol yire yu ballé kaay am, mu ngi amee lu ñuul, lu xoñxu muñ fa, lu nétté tamit muñ fa, tubooy bi tamit mu ngi amee lu ñuul, mu ngi amee lu nétté, mu ngi amee lu werta, mu taxaw si kow, mu ngi def lu weex, am lu bulo, lu weex tam muñg fa.

Fi nak gòor mu fi toog, gòor bi nak mungi defar boppam bi. Kawar bi nak mung ci kaw, kawar bu ñuul. Gòor bi nak mungi def bataam bi chenn, mungi sol mbuba bu ñuul. Ci bataam bi tamit amna lu fa nekka tamit lu weeh. Ci kotè balè tamit mungi ameh ay toogu, toogu yu ñuul mungi am tamit lu honku lun tek ci kaw.

Lii nak waañ la, si biir waañ bi nak, mu ngi amee, taabul, taabul bu ñuul, si kow ñung fa tek bool, si suuf tamit si boori taabul bi, mu ngi amee ay toogu yu ñuul, bunta bi bu sokolaa la, mu ngi tamit fu ñuy deñ cee ay bool, ak tamit seen ndugga bi tamit, bu sokolaa la, si kow taabul bi tamit ñung fa tek, butel, buteli ndox.

Lii nak yon la, cii kaw yon bii nak mungy ameh motor, motor bii nak mungy ameh lu wekh, mungy ameh lu njull, pohnoh yii yu njull la, cii benen coteh bii tamit mungy ameh rider bu ehb nitt, koku nak mbuba bii mbuba bu vertue la, cii pehgui yon bii nak mungy ameh aiiy kerr, nitt tamit njung fa tok ak tamit aiiy garab.